Abantwana abancane, aluba besafundiswa, kumele bafundiswe lokuziphatha kahle. Enye yezinto okumele bayifundiswe yikuhlanzeka. Lokhu bangakwenziswa nje ngokuthi bajayele ukuthi indawo zabo abafundela kuzo, bazihlanzele bona ngokwano. Bangahlanzelwa ngabanye abantu abakhulu. Uma befunda ukuhlanza indawo zabo. Labo bayafunda ukuthi ukuhlanzeka kuqakathekile.

Izikolo zabantwana abancane, ikakhulu labo abasacathula kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lezinto zokudlalisa. Abantwana abancane bathanda ukudlala, njalo bafunda kangcono nxa kulezinto zokudlalisa. Aluba ufika endlini yokufundela ufica kungela zinto zokufundela. Ubafica behlezi behlulukelwe bengakwazi ukuthi bayenzeni.

Kuqakathekile ukuthi endaweni zokugcinela abantwana kumbe endaweni lapho okufundela khona abantwana kubekhona amachart. Amachart lawa ayenza ukuthi abantwana bathole isikhathi sokuthi babale okusemdulini bafunde kancane kancane ikakhulu nxa amachart lawa engaba lemfanekiso bayenelisa ukuthi babone okusemfanekisweni babuye babale ibala elingaphansi bafunde ukuthi lokhu kuyini.

Umbalisi olomdladla olamandla njalo oyaziyo into ayenzayo ulolwazi kakhulu kulokhu akufundisayo ulakho ukukhuthaza abafundi ukuthi baze esikolweni nsuku zonke ngokuba abafundi bayabe belangazelela ukuzofunda lezo zinto abazitholayo nsukuzonke.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi labo abafundisa ingane kungaba ngababalisi kumbe labo ababheka ingane ezincane bananzelele ukuthi ingane zabo zonke zenele endlini yokufundela ngesikhathi befundisa. Lokhu kuzayenza ukuthi ingane zingabaleki. ingane ziyakuthanda kakhulu ukubaleka endlini zokufundela zihambe ziyecatsha loba ngemuva kwezindlu loba ezihlahleni. Mhlawumbe batholakale bedlalisa amadaka ngesikhathi sokufunda .

Ukufunda kwabantwana kubalulekile kakhulu. Abantwana abancane bayakuthanda ukubala. Aluba benikezwa izingwalo basheshe bafise ukuthi ngabe bayabala. Kodwa laba abancane kakhulu abangakafundiswa ukubala amabala kusuka kubenzima ukuthi babale. Bayanikezwa ingwalo ezilemifanekiso, lokho kuyabenza bathuthukise ulimi lwabo masinyane.

Abantwana abancane bafunda kakhulu ngezemidlalo. Abantwana bayathanda ukudlala kakhule njalo bayazwisisa lokho abakufundayo nxa befunda bedlala Kuqakathekile kakhulu ukuthi labo abafundisa abantwana abancane kakhulu bafundiswe indlela ezitshiyatshiyeneyo zokudlala labantwana okuzabenza ukuthi bafunde njalo bathuthukise amakhono atshiyetshiyeneyo.

Abantwana abancane bayazithanda indatshana, abantwana abancane bayathanda ukulalela kuqakathekile ukuthi labo abagcina abantwana benelise ukuba lendatshana ezimnandi zokubafundisa, lokhu kuyabenza benelise ukufunda kalula ikakhulu ukukhuluma lokusebenzisa ulimi.

Kuqakathekile ukuthi abantwana aluba befunda ndawonye bonke babe lamayunifomu afananayo. Abantwana laba bavela emulini ezinye ziyathola njalo ezinye ziyaswela, ikanti nxa bengagqoka izigqoko zabo kuzavela umahluko phakathi kwemuli zabo okuzayenza ukuthi abanye bazizwe bengakhululekanga ukuba sesikolo.

Ngaphandle kokufundisa abantwana amabala lenombolo. Kuqakathekile ukuthi abantwana bafundiswe imisebenzi yezandla. Abantwana bafunde ukuzenzela izinto ezitshiyatshiyeneyo okungaba yikucenta ukudobha amaphepha ukuhlakula ukugezisa imiganu. Lokho kuyabenza bathuthuke njalo kuyabaqinisa inyama zabo. Njalo bayakhula bekwazi ukuzenzela imisebenzi etshiyatshiyeneyo .

Inani labantwana abazalwayo kulezi insuku liyanda ikanti inani labazali abatshona bebancane lalo liyanda ngokunjalo. Inani labantwana abazintandane selilinengi kakhulu. Kulabantwana abanengi abaswela ukudla lempahla. Kulesidingeko sokuthi inhlanganiso ezizimeleyo zisize ziphathise abantwana ukuze bangakhuli kanzima ngokuswela izinto eziqakathekileyo.

Abantwana abancane bayathanda ukulalela indatshana ezikhathini ezinengi ngemva kokwenza imisebenzi eminengi. Bayakhuthazwa ukuthi bancedise emsebenzini yezindlini efana lokugezisa imiganu, lokuwatsha, lokunye okunenginengi.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi izindlu zesikolo zibhalwe ukuthi le indlu ngeyani, le indlu ngeyani. Lokhu kuzenza kubelula kakhulu. lakuzivakatshi. Aluba ufika endaweni, kuqakathekile kakhulu, ukuthi uthole usizo oludingayo ngokuphangisa, njalo uthole indawo oyifunayo ngokuphangisa. lndlu efana lekamphathi, kumele ibhalwe ukuthi le indlu ngekamphathi. Kumbe le, yihofisi yesikolo.

Ezikolweni kuqakathekile ukuthi kube khona izambuzi, izambuzi yindawo eqakathekileyo lapha abantwana abahamba khona nxa befuna ukuyazisisa kuqakathekile ukuthi kunazwelelwe ukuthi indawo le uhlala inhlanzekile. Esikhathini esinengi abantwana bayathambisela phansi kumbe batshiye iqathayi zabo phansi lokhu kwenza indawo le inhahlanzeki njalo ibelemkhuhlane eminengi kakhulu.

Izindawo zonke nje zikahulumende kumbe lapho okusebenzela khona izisebenzi zikahulumende . Kuyabonakala iflag iphapha .Iflag kuluphawu lwesizwe .Kuqakathekile ukuthi iflag iphakanyiswe iyefika ekucineni kwesigodo lokhu kuyaveza ukuthi ilizwe limi kahle .Alubana iflag ingafikiswanga ekucineli kuvame ukuveza ukubakhona ukukhala kumbe ukulila kumbe ukutshona kwebutho .

Ukufunda kuyinto enhle kakhulu. Abantwana abancane bayafundiseka kalula, ngoba inengi labo kabalakho okunengi okugcwele emakhanda okubaphazamisayo. lnengi labo ngabantwana nje abathakazelela ukufunda, njalo abahlose ukufunda. Kuqakathekile ukuthi banikezwe ithuba lokufunda Banikezwe indawo zokubhalela lendawo zokuhlala alubana befunda. Kuyahlukumeza abantwana uma befundela phandle.

Izikolo ezinengi ezemfundo yaphansi, zisazebenzisa amathebuli lamabhentsi lawa awakudala, lapho abafundi abahlala khona bebanengi, ndawonye, etafuleni elilodwa. Lokhu kuyaphazamisa abafundi. Abafundi abenelisi ukuthola inkululeko yabo.

Ensukwini zanamhlanje kuqakathekile ukuthi indawo lapho okufundela khona abantwana zibe zindawo eziphephileyo. Kuqakathekile ukuthi kungabi lezihlahla ezinengi eziminyeneyo lapho okudlalela khona abantwana. Lokhu kwenza kube yingozi, abantwana bangasa lunywa zinyoka kumbe kube khona abantu abagangayo becatsha khonapho ezihlahleni. Kuqakathekile ukuthi indawo lezi zenziwe ziphephe.

Abafundi bemfundo yaphansi bafunda kuhle njalo bazwisise kangcono aluba bebamba besenza eyinye yezindlela eyenza kube lula ukufunda inombolo yikwenza magwaliba kumbe amakhadi alezinombolo. Inombolo lezi ziyabekwa ematafuleni azo ukuthi nxa befunda ngezinamba bazibambe babumbe ngazo inamba ezinkulu lokhu kuyabenzxa bazwisise kangcono.

Iwofisi kamphathisikolo ngeyinye indawo eqakathekile kakhulu esikolo. Indawo leyi yikho lapho okusebenzela khona umphathisikolo. Abantwana abadlaleli khona kuvame ukuba lumfanekiso kamongameli ehofisini kamphathisikolo kanye lawo wonke amahofisi kahulumende kuqakathekile ukuthi kubekhona umfanekiso kamongameli.

Abantwana abancane bayakuthanda ukudlala ngakho izikolo ma zisakhiwa kumele kufakwe indawo ephephileyo lapho abadlala khona njalo izikolo kumele zigonjolozelwe kufakwe ucingo ukwenzela ukuthi abantwana aluba bedlala kungabi labantu abavela ngaphandle abaphazamisayo kumbe omunye umuntu ongaba yingozi kibo

emfundweni yaphansi abantwana bayakhuthazwa kakhulu ukuthi bafunde ukudweba, ukudweba kuyindlela eyenza umuntu aphefumule lokhu okufihlakeleyo okungaphakathi kwakhe okungabonwa muntu akwenze kubonakale kungumfanekiso abanengi bayakhuthaza ukuthi alubana umutnu edweba afunde ukusebenzisa imbala etshiyetshiyeneyo ikhona imbala eluhlaza eyikhilimu emhlophe lebomvu yonke nje umuntu engayisebenzisa umdwebo wakhe ube lomutsho

Endaweni zokufundela imfundo yaphansi emadolobheni izindlu zakhona sezakhiwe ngendlela yesilungu njalo eqinileyo. Kuyasetshenziswa izitina zesamende loba zingagudulwanga lezindawo ziqinile njalo ziyahlonipheka. Uyafica kufulelwe ngamazenge kunganetheli.

Inhlanganiso ezinengi ezizimeleyo ziyasekela kakhulu izikolo ikakhulu ezemphandleni ngokuzama ukufundisa abantwana mayelana lamakhompuyutha. Amakhompuyutha aseyindlela yokuphakamisa umnotho welizee abantu bakhangelelwe ukuthi bafunde kakhulu izifundo zesayensi yekhompuyutha.

Zinengi indlela zokufundisa abantwana abancane enye yalezi izindlela yikusebenzisa amagwaliba amabala. Amagwaliba amabala la abizwa kuthwe ngamachat ayafakwa emidulwini abhalwe ulwazi olunengi lapho abantwana abenelisa khona ukuzibalela bayabala bebuzana bencedisana bebodwa lokhu kuyayenza bayabelane ulwazi lwabo bafunde bajule.

endlini zokufundela abantwana kuvamile ukuthi kube lemduli imduli leyi iluhlaza ngombala yikho lapho ababalisi ababhalela khona umsebenzi wabantwana kwesinye isikhathi bayafaka imfanekiso eyama computer imfanekiso eyenza ukuthi abafundi benelise ukufundakalula imfanekiso le iyancedisa ukuthi abantwana bazwisise ngalokhu abafunda ngakho

Abafundi kumele bafunde endaweni eziphephileyo njalo ezingela bungozi lezindawo kumele zihlanzeke zibenze bakhwabithe njalo bejabulele ukuza ezikolweni kuvamile ikakhulu ezikolweni zemakhaya emaphandleni kuzwe leAfrica ukuthi iziko lo zingabi lendawo ephephileyo amatafula ayabe ehlephukile ikanti iphansi seligugudekile amawindi efile

Kulezinsuku ukufunda kwabantwana besikolo abancane sekulula lanxa nje indawo abafundela kizo zisadinga ukuthuthukiswa . Ezinye izikolo zilabantwana abafundela ezindlini ezingakapheli ukwakhiwa njalo ezilendawo zokuhlala ezilutshwane kodwa abantwana laba bayenelisa ukufunda ngamakhompiyutha. Uyathola bebona imifanekiso befunda okunengi bedlala imidlalo emakhompiyutheni lawa.

Indawo zokufundela zenziwa zibe zinhle lokhu Kwenzelwa ukuba kukhange abantwana basithande isikolo sabo kulezinsuku sokuvamile ngitsho lamazenge imbala uthole sependiwe ayapendwa abeluhlaza amanye abemnyama kuthi amanye abe bomvu kumbe abe yibubende lemdulwini kufakwe imbala etshiyeneyo engaba luhlaza kumbe ibeyikhilimu

Banengi abantwana abehlulekileyo kakhulu ekufundeni amabala kodwa abenze kuhle kakhulu empilweni. Lokho ngoba bafunde umsebenzi wezandla. Kuqakathekile ukuthi abantwana banikezwe ithuba lokuthi bayenze izinto ngezandla zabo. Inengi labo baleminwe njalo bayenza izinto ezinhle ezibukekayo.

Ikhono lokudweba ngelinye ikhono elilamandla kakhulu okumele abantwana balikhuthazwe njalo balifundiswe kakhulu besafunda ezikolweni. Abantu abanengi benelisa ukuphefumula lokhu okungaphakathi kwabo imcabango yabo imbono lokuzidla kwabo besebenzisa ukudweba. Kuqakathekile ukuthi abantwana bafundiswe ukudweba lokupenda.

Kuqakathekile ukuthi abasakhulayo bafundiswe imisebenzi yezandla engafana lokulungiswa kwezimota, ukwakheka kwezindlu mhlawumbe ukulungiswa kwamagetsi. Lokho kwenza ukuthi impilo ibelula kakhulu kibo. Aluba beswele imisebenzi bayenelisa ukuziqhatsha bayenelisa lokuqhatsha futhi abanye. Bazenzele imisebenzi bona bodwa.

Abantwana basuke bajabule kakhulu njalo bananzelele ukuthi imisebenzi yabo iqakathekile alubana umbalisi enanzelela lokhu abakwenzileyo. Esikhathini esinengi aluba bengadubeka bebhala lokhu akade bekubhala kuqakathekile ukuthi babonise abanye kumbe banamathisele emdulwini ukuze kubonakale.

Ukuhlanzeka ngenye yezinto eziqakathekileyo empilweni yomfundi. Umfundi kumele awatshe iyunifomu yakhe, kabili kumbe kathathu ngeviki. Njalo izicathulo kumele zihlanzwe, zifakwe ipolish., zibezinhle. Lokhu kuyenza ukuthi umfundi angabanjwa yimikhuhlane etshiyeneyo, aluba esafunda.

Ukuthunga ngelinye ikhono eliqakatheke kakhulu. Omama abanengi bazimele kulezinsuku ngoba bayenelisa ukuthunga impahla. Bayathunga impahla ezidabukileyo ikanti abanye bayabumba impahla zabantu zokugqoka. Kuqakathekile ukuthi umuntu empilweni abelekhono elilodwa alisebenzisayo ukuze athole inzuzo abengumuntu olekusasa elihlelekileyo.

abatsha bayakhuthazwa ukuthi bayenze imisebenzi yezandla njaloimisebenzi yezandla iyayenza ukuthi umuntu athole inzuzo ikanti ayenelise ukuqatsha abanye abanengi sebefundele ukuthunga ukwakha lokugezisa lokufuya ukwenzla ukuthi bathole inzuzo

imsebenzi yezandla isiqakathekile kwele Zimbabwe njengalokhu imisebenzi isimilutshwane abantu abafunde imisebenzi yezandla ngaphandle kokulinda ukuthi aqatshwe uyenelisa ukuthi aziqatshe yena uyenelisa ukuthenga imitshina okufanele ayisebenzise abesezisebenza ngokuthunga kumbe ukubaza ukuthunga ngomunye umsebenzi omuhle oyenziwa ngabantu abanengi

Izolo abantu befunda kakhulu isilungu lenombolo. Ikanti ensukwini zanamuhla abantwana bayakhuthazwa ukuthi bafunde ngokwenza ezemidlalo lokudweba lokhu kwenza umntwana enelise ukuveza amakhono akhe onke njalo abe lakho ukuthi aveze lokhu okungaphakathi kwakhe engazange abhale ngamabala.

Ngelinye ikhono elingafundiswa abasakhulayo kuyikhono lokuphela. Umsebenzi wokupheka kungomunye umsebenzi osulamandla kakhulu. Indawo ezinengi ezikhona ziyathengisa ukudla kukanti abantu abanengi abasebenzela emadolobheni bathenga ukudla kwabo kwemini endaweni ezitshiyetshiyeneyo.

abantu abasakhulayo abasemfundweni yaphezulu bayakhuthaza ukuthi bakhuthalele isayensi yamakhomputha, isayensi yamakhomputha ilamandla kakhulu amakhampaniamanengi aloba enjenela, oma enjenela laba bafundele isayenzi yamakhomputha njalo ibenza benelise ukusebenzisa imitshina eminengi nengi elamandla njalo ebenza bakwanise ukwenza izinto ezinkulu.

Izikolo ezinengi ikakhulu izikolo ezindala. Lokhe zisebenzisa umgwembe lo owakudala owawusenziwa emdulwini. lapho owawu bhala khona nge tshoko. Imvama yazo iyakwatukwatuka kucine kungasabhaleki kuhle. Njalo itshoko iyenza uthuli olunengi olungabangela umkhuhlane. Kulezi insuku sikhona emhlophe ebhaleka njalo icitsheke lula ingazange yenza uthuli.

Aluba izikolo zivuliwe kusuka kuphithizele kakhulu endaweni ezitshiya tshiyeneyo ikakhulu endaweni zokufundela .Uyabona nje abantu abagqoke amasudu ucabangele ukuthi mhlawumbe ngababalisi abaya ezikolo .Kuthi abantwana abancane abagqoke amauniform eskolo labo bephithizela besiyale lale besiyafunda. Izimota ezinengi ezithwala abantu . Ziyabe lazo ziphithizela zithwala bantu zisiyaba tshiya endaweni ezitshiyeneyo .Ikakhulu ezikolo lapho abafundela khona abantwana.

Amazwe amanengi asethuthukile njalo umkhonomi wawo usudinga ukuthi abantu bafunde itechnology. Itechnology iqakathekile kakhulu yenza ukuthi abantu bayenze umsebenzi olula ngeskhathi esincane ngokunjaloke abafumdi bayakhuthaza ukuthi ezikolo bafunde ukusebenza lokusebenzisa izinto zetechnology.

Alubanizikolo zivulwa sibona kuphithizela kakhulu emabhasini lapho abantwana abafunda behlala ezikolo bathwele izikhwama ezinkulu bengenalazo emabhasini, bathwele impahla yaboyonke abayisebenzisa esikolo ngoba kabasoze balithole ithuba lokuphenduka ekhaya bazofuna ezinye izinto zokusebenzisa ngakho bahle bathwale konke bahambe lakho bayekusebenzisa ezikolo.

Kunengi okufundwa ezikolweni, ngaphandle kwamabala lemisebenzi yezandla. Kukhona imidlalo etshiyeneyo, sokunanzelelekile ukuthi abantu abanengi bayaphumelela kakhulu kwezemidlalo bangadlala ibhola lenyawo kumbe elokuqaga. Konke lokhu kuletha inzuzo kakhulu.

Ukufunda sisebenzisa ithekhinoloji sisebenzisa amakhompiyutha, kwenza ukufunda kubelula kakhulu ngoba kwenza abantwana benelise ukuthola ulwazi ebulenjini. Ebulenjini lapha kulolwazi olunengi kakhulu, njalo kulemisebenzi eminengi eyenziwa ngabanye abantu abayizifundiswa ezinkulu. Kwenza abantwana babelolwazi olujulileyo ngalokho abafisa ukubakwazi.

Izikolo ezinengi zemadolobheni zakhiwe kakuhle ngobunengi bazo zihlotshisiwe ngezihlahla ezitshiya tshiyeneyo phansi lapha kuyafakwa izitina zohlobo lwaphezulu lokhu kwenza ukuthi iphansi liqine lingabi lobhuqu kumbe uthuli ukwenzela ukuthi abafundi aluba bengena abangcoli njalo nxa imota zihamba kazitshayi uthuli olungena ezindlini zokufundela.

Ezikolweni lapha kuqakathekile kakhulu ukuthi abantwana abangabafana bahlaliswe phansi bafundiswe izifundo zabo bebodwa bengahlangananga lamantombazana. Kuqakathekile ukuthi umntwana ongumfana afundiswe mayelana lempilakahle yenzalo yomntwana ongumfana okuzamenza azizwisise njalo akwazi ukuzimela kangcono.

Eyinye yezinto eziqakathekileyo endaweni zikahulumende njalo ebalulekileyo kakhulu kuyiflegi yesizwe. Iflegi yesizwe iyaveza imbali yelizwe njalo iyaveza amaphupho lapho ilizwe elikhangele ukuya khona. Zonke indawo zikahulumende uyathola iphakamisiwe leyi iflegi.

Emadolobheni amanengi sekwande ubugebenga lobudlwangudlwangu abanengi sebayakha imiduli yokuvikela izindawo zabo zokuhlala ukuze izigebenga zingenelisi ukungena kalula emagcekeni abo zone njalo abanengi bayakhuthaza ukuthi abantu bengadlalela emigwaqweni ngoba kulapho okuvame ukuvela izingozi ezitshiyetshiyeneyo.

Abafundi bemfundo yaphezulu kumele bafundiswe imisebenzi yezandla ukuze bakwazi ukuziqhatsha lokuzisiza. Ikanti inengi labo kumele njalo bafundiswe ukondla ingane lokuthi kumele baziphathe kanjani. Sekunanzelelekile ukuthi abanengi abasiqedi isikolo, bayabe sebezithwele njalo sebelezingane. Kumele bakwazi ukuzondla lezingane njalo bazikhulise kahle.

Ukufunda yinto enhle kakhulu, ukufunda kuyinto eqakatheke kakhulu emphakathini. Abantwana bayakhuthazwa ukuthi babekezele njalo baqinisele bafunde baze beyephutsha izifundo zaba. Alubana umuntu engafundanga kuba nzima ukuthi athole amathuba omsebenzi njalo kuba nzima ukuthi ahlele nje impilo yakhe abe ngumuntu ohlelekileyo

ukudla kuqakathekile kakhulu ezintweni zabantu abantu kumele bakwazi ukukhetha ukudla njalo akumelanga umuntu adle ephindaphinda umhlobo wokudla okukodwa kumele sithole inhlobonhlobo ezitshiyeneyo abantu kumele badle kakhulu izithelo ngoba zilakho ukuqinisa umzimba njalo zixotshe imikhuhlane

Ababalisi abanengi abafundisa ezikolweni zemfundo yaphansi yesibili, batholakala belomlandu omkhulu wokuzivikela. Kubikwa amantombazana amanengi awezikolo lezi ayahlasela ababalisi, ngokufuna ucansi labo. Lokhu kwenza ababalisi abanengi, babotshwe. Betholakala belamacala okudlwengula.

Zisekhona izikolo ezilokhe zisasebenzisa imiduli emidala lapho ababalisi ababhala khona ikanti ezinye izikolo sesisebenzisa imiduli emhlophe eyesilungu lapho okubhaleka khona kucitsheke kalula kungazange kube lothuli olunengi. Kodwa zisekhona ezizasebenzisa imiduli emidala ikanti ezinye lokhe zisasebenzisa imiduli leyana ephakanyiswayo uyebeka phandle.

Abantwana abangabafana abasakhulayo kumele bafundiswe besasezikolo umlandu wabo njengabantu abangobaba. Kumele bakhule bekwazi ukuthi balomlandu wokugcina izimuli njalo balomlandu wokuvikela imdeni yabo lokhu kuzabenza ukuthi bakhule behlakaniphile njalo babekwazi ukuthi kuqakathekile ukuthi bafundisise bathole inzuzo sebekhulile

Ama-uniform ngenye yezinto eziqakathekileyo kakhulu ezikolweni. Abafundi kumele bagqoke ama-uniform okuyimpahla yabo yesikolo. Lokhu kuyenza ukuthi kubelula ukumbona umntwana nxa ehamba. Lanxa umntwana esewelwe yingozi, kulula ukuthi kunanzelelwe ukuthi ngumntwana wasiphi isikolo, njalo kubelula lokuthola abazali bakhe.

Ezikolo zokufundela ikakhulu ama boarding alokhe esakhona ama bunker bed lapho othola omunye umfundi elele phezulu omunye elala ngaphansi lokhu kwenza ukuthi indawo encane ibe labantu abanengi njalo zikolo zibe labafundi abanengi kakhulu.

Abafundi bemfundo ephakemeyo sibili kuqakathekile ukuthi bahlonyiswe ngezikhali zempilo ikakhulu besafunda inengi labo liyalahlekelwa zimpilo bebasebancani ngoba esikhathini esinengi bayabe besebangeni eliguqukayo besuka ebantwaneni besiya ebudaleni lapha kwenzakala inguquko ezinengi emzimbeni yabo kuqakathekile ukuthi bahlonyiswe bakhuthazwe bakwazi ukuzivikela babhakhe ikusasa labo elihlelekileyo.

Eyinye indlela ebalulekileyo ekufundiseni kuyikufunda emaqenjini kumbe ukufundisana kwabantwana, abantwana bayenelisa ukufundisana njalo balemibono eminengi ejulileyo abangayabelana ikanti nxa befundisana bayafunda ukuthobelana lokwehlelana.

Abantwana abanengi bayayidinga indawo ehlanzekileyo yokufundela. Ikanti bayayidinga indawo la abayahlala khona bephumula bengakwazi ukungcolisa izigqoko zabo zesikolo. Izikolo ezinengi sezilesinqumo sokuhlanyela utshani ngemva kwezindlu zokufundela. Lobu buyaqunywa bulingane benziwe bubebuhle ukwenzela ukuthi abantwana bahlale khona bathole indawo yokubala bengangcoli.

Indawo zokufundela sezizinhle njalo ubuningi bazo seziyakhiwe ngesilungu kuqakathekile ukuthi indawo lezi zibe zinhle ukwenzela ukuthi abantwana bakuthakazele ukufunda kodwan ezinye azibhudulwanga phandle lokhu okwenza imiduli ibalawe lizulu kuqakathekile ukuthi indawo lezi zibhudulwe ngesamande ngaphandle okwenzela ukuthi imiduli le iqine ingabulawa lizulu

Kumnandi ukufunda ikanti njalo kuqakathekile abafundi abanengi kumele bethakazelele ukuya ezikolweni ababalisi bonke balomlandu wokukhuthaza njalo kunikeza abantwana umdladla wokufuna ukufunda bazizwe bekhuthalele ukuya ezikolweni indatshana ngenye yezindlela eyenza abantwana bekhuthathele ukuya ezikolweni

kumadolobheni amakhulu kukhona indawo zokufundela eziphakemeyo lapho ozafica khona izindlu zakhiwe okwesilungu zakhiwe ngezitina ezidulayo njalo kusetshenziswa isamende izindlu uyafica ezinye zakhiwe phezu kwezinye lokhu kwenza ukuthi abantwana balangazelele ukuyehla bayedlala phansi lapha abafika khona bame amadlodlongwani bexoxisana labangani babo

Imfundo iqakathekile kakhulu abanengi abasakhulayo bayakuthakazelela ukufunda ikanti abanengi abafunda ezikolo ezisemaphandleni bahamba imimango emide kakhulu behamba ngenyawo benethwa lizulu besiya esikolo bezama ukuthi baphakamise imfundo yabo.

Ngokunanzelekeka ukuthi imfundo iqakathekile , abakhi bezikolo sebenanzelele ukuthi abafundi bathanda ukufunda endaweni ehlanzekileyo. Kungakho lezinsuku izikolo sezizinhle. Izikolo ziyafakwa amaluba aluhlaza , amaluba alithanga, amaluba abomvu lamaluba alembalabala nje etshiyeneyo. Kuthi imiduli layo ihlotshiswe ngembala etshiyeneyo , engabe bomvu , ibe yikhilimu. Amazenge lawo ependwe ngembala etshiyatshiyeneyo, engabiluhlaza kumbe ebebomvu.

Osomabhizimusi abanengi abasebenzela ezimoteni, bananzelele kakhulu ukuthi abantwana bahamba ngezimota ezihambisa uzulu esiya emsebenzini olokhu kufaka abantwana engozini enkulu njalo okubenza baphuze mhlawumbe ezikolweni kwesinye isikhathi. Lokhu kwenze ukuthi abanye bathathe isinqumo sokusebenza ukuthwala abantwana bebasusa endaweni zokuhlala bebasa ezikolweni.

Amanzi ahlanzekileyo aqakathekile ikakhulu ezambuzini ,kuqakathekile ukuthi ezambuzini lapha kube lempompi zamanzi okuzayenza ukuthi abantu benelise ukuhlamba izandla aluba beqeda ukusebenzisa isambuzi loku kuzayenza ukuthi amagcikwane alapha ezambuzini angangeni emzimbeni kumbe emlonyeni yabo.

Ama yunivesithi amanengi seyakha izakhiwo ezinhle kakhulu phakathi lapha uyafica kupendiwe njalo kulendawo zokuhlala lokubhalela ezinhle kuthi phansi lapha kufakwe amathayili kube kuhle kube lamafasitela amakhulu angenisa umoya njalo ayenza kukhanye kakhulu phakathi lapha endlini.

Ukufunda sisebenzisa I technology kuhle kakhulu njalo kuqakathekile. Kodwa kulobungozi ngoba lapha ebulenjini kulezinto ezinengi ezingaphambanisa umuntu. Kulezinto ezinengi ezifakwayo. Ezinye ezingalunganga ezingamelanga zibonwe ngabantwana. Kuqakathekile ukuthi umtwana afundiswe kakuhle abekwazi ukuthi kuyini okumele akusebenzise. Njalo yiziphi indawo okumele azivule lokungamelanga azivule.

Bukhona utshani besilungu obusetshenziswayo ukucecisa indawo uyefica indawo isiluhlaza tshoko kufakwe amaluba abomvu gebhu njalo mhlawumbe lamanye ayibubende lokhu ukuyenza indawo ukuthi ibenhle. Kufakwe lezihlahla eziyimkhakha etshiyetshiyeneyo ezinhle ezenza indawo ihlobiswe ibenhle . Kuqakathekile kakhulu ukwenze indawo ibenhle abantu bayithande.

Emayunivesithi lapha aluba abafundi besiya enqolokaneni kukhangelelwe ukuthi bangengeni lezikhwama zabo phakathi enqolokaleni okubalwa khona kumele bangene bahlale phansi babale bengelazo isikhwama lokhu kuyenzelwa ukuthi omunye lomunye angaphumi legwalo lapha enqolokaneni ngokunjalo kukhona lapha amakhabothi afakwa phandle endlini yakuqala lapha abatshiya khona izikwama zabo.

Izolo abantwana bebehamba ukuyafunda enqolobaneni lapha akade bebala khoba bathole ulwazi. Kodwa ensukwini zanamhlanje akusenjalo. Asekhona amakhomputha, abantwana bayenelisa ukuxhumana lobulembu besendlini zabo zokufundela bethole ulwazi lonke abalufundayo ababesebenzisa amakhoputha.

ezidlini zokufundela zabafundi bemapolishini kumbe ema univesithi kuqakathekile ukuthi kubekhona ubulembu lokho kuzayenza ukuthi benelise ukusebenzisa amakhomputha abo ngesikhathi sokuphumula sebetshayisile benelise ukubala bathole ulwazi ngalokho abakufundiswayo

Ukwanda kwabantu abafunda emakolitshini lema university sekwenza ukuthi indawo zokuhlala lokulala zibenlutshwana lokhu sokusenza ukuthi kusetshenziswe imbheda leyi okuthiwa ngamabhanka. Amabhanka bed ayavumela ukuthi abantu balale bebabili embhedeni munye umbheda lowu uyabunjelwa omunye umbheda phezulu ibe mibili iyenze kube lula ukuthi abantu ababili bawusebenzise sikhathi sinye

Emfundweni yaphezulu kuqakathekile ukuba kube khona amalabholetari awescience okuyikho lapha abafundi abayenzakhona izinto ezinengi ezitshiyatshiyeneyo okubalisela ukulinga lokuhlola izinto abazenzayo njalo bayathuthukisa amakhono abo kwezesayensi okwenza nxa bephuma lapho besiyadinga imisebenzi beyenelise ukusebenza ngokujulileyo.

Izindlu zokufundela emadolobheni azifani lezemaphandleni. Emadolobheni kuhle njalo kuyabukeka. Uyathola umfundi ngomfundi elendawo yakhe yokuhlala lokubhala. Kuthi yona indlu yokufundela phakathi ipendiwe yabanhle njalo ifakwe izinto ezinengi ezenza umfundi akhwabithe ukuza esikolweni. Amafasitela ayabe emakhulu engenisa umoya oweneleyo. Abathelelani imikhuhlane abantwana.

Ukufunda ezikolweni, emayunivesithi lemakolitshini akwenelanga aluba umuntu eseqhatshiwe esesemsebenzini kufanele aqhubeke efunda njalo abantu emsebenzini bafundisane babelane imbono babelane imicijo lezikhali ezintsha zokusebenza ezizayenza ukuthi bathuthukise amakhono abo emsebenzini.

Abafundi bemfundo yaphezulu bafunda ngcono aluba besemaqenjini ukufunda emaqenjini kwenza abantu babelane ulwazi ngokutshiya tshiyana kungenzakala omunye abelolwazi kwesinye isigaba omunye abelolwazi kwesinye isigaba aluba behlanganisa amakhanda besiba ndawonye balakho ukuphuma lembono ejulileyo njalo ezikileyo.

Izihlahla ziyimpilo, izihlahla ziqakathekile kakhulu empilweni zethu kumele sizilondoloze abantu bangazigamuli kungela sizatho. Ziyasinikeza umthunzi, zisinekeze imithi, zisinekeze njalo izinto ezinengi esingazisebenzisa empilweni. Abanye bayasebenzisa zona ukwenza izitulo lamatafula.

Eyinye yezinto eqakathekileyo amakolishini, kuluhlelo lwezemfundo. Kuqakathekile ukuthi kube khona uhlelo lezemfundo olutshengisayo ukuthi isifundo esinje sifundwa ngasikhathi bani. Lokhu kwenza ukuthi abafundi bangatshoni besesikolo belinde ukufunda izifundo ngezikhathi ezingayisizo. Omunye lomunye uzafika ngesikhathi lapho isifundo sakhe siyabe sesikhona.

elizweni lakithi siyabadinga kakhulu abantu abalobuciko ekwakheni ukwaka kungumsebenzi omuhle kakhulu kungumsebenzi wezandla abanengi bayakwenelisa bengazange bayakufundela esikolo abanengi bawufunda ngokwenza befundiswa yilabo abawufundela kwezinye indawo

Amakolitshi lamayunivesithi amanengi ayathuthuka lezakhiwo zakhona ziyathuthuka kodwa phakathi kwentuthuko engaka akulazakhiwo ezidilizwayo. Izakhiwo ezintsha ziyakhiwa phakathi komuzi kwenziwe indlela lezindledlana ezisuka emzini omdala zisiya emzini omutsha kufakwe amastaircase okuthi abantu basuke ngapha beqansa besiya phezulu.

Ezikolweni zabadala zemfundo yaphezulu kuqakathekile ukuthi kube khona indawo lapho okuhlala khona abafundi . Kuqakathekile njalo ukuthi indawo lezi zenziwe omunye lomunye abelendawo yakhe lapha ahlala khona ize endaweni ezinengi. Abafundi bahlala ngababili kumbe ngabathathu. Lanxa nje lezi izindawo zivaliwe ngama curtain kodwa kuqakathekile ukuthi omunye lomunye abe le ndawo yakhe.

Amanzi afanele ukugcinakala ehlanzekile akufanele abantu baphosele izinto eziyingozi emanzini lokhu kuyahlukumeza izinanakaza eziphila emanzini ezifana lenhlanzi, oxoxo lezinye ezitshiya tshiyeneyo. Kumele abantu bananzelele ukuthi amanzi kumele ahlale ehlanzekile ngazo zonke izikhathi.

Abantu abatsha bayakhuthazwa kakhulu ukuthi bakhuthalele imfundo yemakolitshini lema- university. Lapho abahlonyiswa khona ngobuciko bokwenza imisebenzi etshiyeneyo. Lokhu kuzabenza ukuthi benelise ukuthi behambe bayeqhatshwa. Kumbe bahambe bayedala imisebenzi. Bezisebenzisela izinto zabo, ezitshiyatshiyeneyo, abazifundiswa emakolitshini

kuyisimanga ukuthi ama university wonke asema dolobheni kungani emakhaya akula bantu kuyadingala ukuthi eyinye yama university iyeyakhiwa emaphandleni lokhu kuzakhuthaza abantu bemakhaya bazezwa bengabantu abafanele ukufunda njalo kuzabenza benanzelele ukuthi ukufunda kuqakathekile akuba yakhiwe emadolobheni sokungathi ukufunda kuyinto yemadolobheni kuphela

Ukuswelakala komsebenzi elizweni lokhu sokwenze imfundo yaphezulu emaYunivesithi ingabi lamandla. Kuqakathekile ukuthi abantu aluba besemaYunivesithi beyefunda imisebenzi yezandla lokhu kuzabenza ukuthi bangadingi imsebenzi kodwa akube yibo abenza imisebenzi ibe khona. Aluba umuntu efunde umsebenzi yezandla uyakwazi ukuziqhatsha ebeseqhatsha lomakhelwane wakhe.

Ezindlini zabafundi bemakolitshini kuvamile kakhulu ukutholakala izinto ezimbalwa , izinto eziyizikhali abazisebenzisayo alubana bebala ebusuku kungatholakala isugujana samanzi , inkomitsho yokunatha itiye kutholakale njalo amabhuku izingwalo lezibane zokukhanyisa , esikhathini esinengi kuyabakhona futhi itafula lestulo sokuhlala ezingabambili kumbe zibe ntathu

Kuqakathekile ukugcina indawo zokufunda zihlanzekile, abantwana besikolo bayakhuthazwa ukuthi bafunde ukuthanyela amagceke bacente badobhe amaphepha kundawana yonke la abafundela khona ukuze kungabi lemikhuhlane phakathi kwabo.

Amakolitshi lamaYunivesithi akithi asethuthukile lapha abafundi abasebefunda khona kalula. Izolo ababalisi abakade bebhala umsebenzi wabo emdulwini ngesandla ikanti namhlanje sebesebenzisa amakhomputha ukwenza lu msebenzi uyathola umbalisi esebenzisa ikhomputha yakhe ukufaka umsebenzi emdulwini ukuze abafundi loba behleli ngaphi abone kalula.

ukufunda ema university sokulula kakhulu ngoba sokusetshenziswa ama computer ama computer ayenza umsebenzi wabafundi ube lula bayenelisa ukuthola ulwazi ebulenjini njalo bayenelisa ukubhala imisebenzi yabo besebenzisa lawa ma computer kubelula kakhulu kulabo abathwebula imisebenzi yabo ngoba kuyabe kubonakala njalo kubaleka

emakolitshini lema university abafundi bakhalelwe ukuthi aluba befundiswa babhale ama nothi ama nothi lawa yiwo azabasiza ukuthi benelise ukuyabala bebodwa njalo bafunde ukuhlolisisa behluzisisa becwayisisa ngalokhu abakufundisiweyo ukuze bengezelele ulwazi lwabo

i technology isiyenze ukufunda ema university kwaba lula uyafica indlu yokufundela ilezihlalo ezilingana abantu abangadlula amakhulu amahlanu kusiya phezulu lokho kwenzwa yikuthi sekulemitshina ilizwi lomuntu likhule lizwakale endaweni enengi kwenziwa ngama computer lokhu bayezwa bonke abafundi njalo bayenelisa lokuthi babone nxa kulezinto ezingabe zifakiwe emdulini

EmaYunivesithi kuvamile nje ukuthi abantu ikakhulu ngesikhathi sokukhululeka uthole bemile amandlondlongwane ungaphose ungazwisisi ukuthi benzani bezixoxela nje ngendaba ezitshiyetshiyeneyo kodwa kuqakathekile lokhu ngoba bayathola ithuba lokuthi banikane imbono etshiyatshiyeneyo ngempilo ikanti bayagqoka loba yini abayifunayo abagqoki amayunifomu njengezikolo zaphansi

Ezindlini lapho okuhlala khona abafundi bemfundo yaphezulu emakolitshini lema university kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lamagetsi lokhu kuyenza ukuthi benelise ukusebenzisa ama computer abo lapho besezindlini njalo benelise ukusebenzisa omakhala ekhukhwini